suuqilee hundi ni fudhataa suuqilee gurguddoo manneen nyaataa fi tajaajiloonni biroon kafaltii diijitaalaa fudhachuu isaan mirkaneeffachuun yeroo hunda kafaltii keenyaaf mijataa akka ta'utdha

bilbila harkaa- qabaachuu qofa nu barbaachisa. bilbila dandeettii qunnamtii qabuuf lakkoobsa simkaardi sirratti hojjechuu qofa fayyadamuun hojii maallaqaa kanya guutuu karaa diijitaalaa raawwachuu in danda'ama

aappii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu erga keessan to'achuu, maallaqa dabarsuu, biillii kaffaluu seenaa erga keessan ilaaluu fi tajaajiloota baankii biroo argachuu dandeessu. kun immoo baankii dhaquuf yeroo fi humna isinii qusachiisa akkasumas tajaajilota baankii saffisaa fi mijataa tahe argachuuf isin gargaara.

Bishaan qulqulluun nu barbaachisa. Bishaan dhugnu qulqullinna olaanaa qabaachuu fayyaa kenyaaf gaarii ta'uusa mirkaneeffachuun rakkoo fayyaa bishaan irraa dhufu irraa nu baraara nu fayyada.

Maallaqa keenya invest gochuu maallaqa baankii keenya keessaa baasuun investimentii adda addaa irratti hojii irra olchuun faayidaa guddaa argachuuf humna guddaa kan qabu dha.

kaard baankii fayyadamuu ATM yookiin suqilee keessatti kafaltii raawwachuun maallaqaa harkaa baay'ee baadhachuu irraa nu baraaruuf nageenya maallaqaa keenya cimsuuf kan nu gargaaru

Jijjiirran maallaqaa yeroo hundaa ni jijjiirrama gatiin jijjiiirraa maallaqaa alaa yeroo yeroon jijjiiramu isaa hordofuun yeroo miyata ta'itti jijjiirrachuun dhabama maallaqaa irraa of qusachuun baay'ee barbaachisa.

Gabaan naannoo keenya ni guddata tajaajilootaa fi oomishaalee haaraa dabalachuun bakka tokkotti meeshaalee adda-addaa argachuun. Jireenya keenya salphisuuf humna guddaa qaba kunis hawaasa fayyadaara.

Sa'aatii hojii jidduugalaa beekuu yeroo gabaa keenyaaf yeroo mijataa ta'e filalchuun yeroo hunda jiddugalichi banamuu fi tajaajila kennuu isaa mirkaneeffachuun karoora keenya sirritti hojiirra olchuuf nu gargaara.

baankiin boondiiwwan kan gurguruudha baankii keenya yookin dhaabbilee investimentii rraa boondiiwwan bitachuu dokumentoota seeraa isa guutuu taasisun investimentii keenya seera qabeessa akka ta'u mirkaneeffachuun barbaachisaadha

inshuraansiin yeroo hundaa barbaachisaadha balaa hin eegamne yoo kan uumamu ta'e dhiphina maallaqaa irraa nu oolchuu fi nageenyamaatii keenyaaf humna guddaa waan qabuuf yeroo hundaa inshuraansii qabaachuu qabna

Inshuraansii nageenya keenya cimsa xiphinna maallaqaa irraa nu'olchuuf nageenya maatii keenyaaf humna guddaa waan qabuuf inshuraansii sirrii filachuun jireenya keenyaaf bu'ooraa cimaa nuuf kaa'a.

Maallaqa harkaa irratti hin hirkatinaa teeknolojii ammayyaa fayyadamuun kaffaltii dijitaalaa irratti xiyyeeffachuun maallaqa harka baay'ee barbaachisu irratti hirkachuu dhabuuf baay'ee nu barbaachisa.

iddoon gabaa qulqulluu ta'uu qaba qulqullinaa naannoo meeshaalee fi teessoo gabaa eegamuu isaa too'achuun fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaa dha

Qabeenyi lafaa dhaabbata ta'uu qaba. Lafa dhuunfaa yookin mootummaa ta'uu isaa beekuun dokumentoota seeraa isaa qorachuun investimentii keenya yeroo dheeraaf akka nu tajaajilu mirkaneessa.

Kiyozin mobaayilii maallaqaa tajaajiloota maallaqaa garagaraa kan akka maallaqa qusachuu, erguu fi baasuu dandeessisu naannoo namoonni dhiheenyatti argaman hundatti geejjibaa fi saffisaan dhi'eesa.

maallaqa keenya yeroo hunduma ilaaluu hin dhiphisu kiyozin maallaqaa kun akka ataa kafaltii fi baasii keenya yeroo hundaa hordofuun yeroo kamiyyuu ragaa guutuu harkatti akka qabaannuuf nu gargaara

aannan sirriitti eeggamudha qaba qulqullinni aannanii bakka eegumsa isaa fi yeroo itti tajaajilu beekuun fayyaa keenya eeguu keessatti gahee olaanaa xaphata

Maallaqas dhabuu dandeen garuu xinnoo boondiiwwan investimentii nageenya qabu ta'anis rakkoodiinagdee yookiin seera yoo uumame maallaqa xiqqoo dhabu danda'u kanaaf of eggannoo gochuu qabna.

fuula intarneetii irratti ilaaluun meshaalee adda addaa gatii fi akkamitti akka hojjetaman qurachuun ergaa nama biraa hordofuu irraa offii qusachuun filannoo sirrii taa'ee qofa gochuuf ni dandeessisa kunis gaarii dha.

gatii jijjii irraa maallaqaa beekuu qabda kioziin jijjii irraa maallaqaa kame iyyuu gatii jijjii irraa maallaqa isaa iftoominaan beeksisuu qaba madaallii gatii sirrii ta'e akka goonu nu gargaara

Qabeenyi lafaa yeroo hundaa ni jijjiirama. Gatiin lafaa yeroo yeroon ol ka'uu fi gadi bu'uu danda'a. Kanaafuu garaagarummaa gatii kanaaf of qopheessun yeroo mijataa ta'etti bittaa keenya raawwachuuf nu gargaara.

lakkoobsa dhuunfaa eeguu barbaachisaa dha piinii paaswoordii yookiin koodii dhuunfaa keenya nama biraatti kennu dhabuun dhaqeenya maallaqaa keenyaa odeeffannoo dhuunfaa keenya eeguuf murteesa

boondiiiwwan nageenya maallaqaa keenya eegu maallaqaa keenya dhabuu irra nu baraaruu fi faaydaa amanamummaa qabu kennuun investimentiin keenya nageenya akka qabaatu mirkaneessu

Dhi'eessiin elektirikii dhaabbachuu hin qabu hojii keenya guyyaa guyyaa fayyaa keenyaa fi nageenya keenyaaf dhiyeessiin elektiriikii yeroo hundaa jiraachuu isaa mirkaneeffachuun barbaachisaa dha.

Tajaajilli dhiyeessii ummataa barbaachisaa dha bishaan dhibsaa bilbilaa fi kanneen biroo jireenya keenya guyyaa guyyaa fooyyessuu fi hawaasaaf murteessoo waan ta'aniif yeroo hundaa tajaajilamuu qabu.

meeshaalee manaa haaraa kan mana jireenyaa keessaniif miidhagina dabalataa kennuu fi haala jireenya keessan fooyyessuu danda'an filannoo hedduu keessaa qorannoo guddaadhaan bitutu isin irra eegama

Kiyozin jijjiiirraa yeroo gabaabaaf hojjata yeroo hundaa tajaajiloota dijitaalaa fayyadamuu akka fooyyatti fudhatamus kiyozin jijjii irraa maallaqaa kafilti maallaqaa harkaa battalumatti barbaachisuuf yeroo hundaa mijataa ta'ee jira.

Jijjiirraan maallaqaa eegumsa cimaa kan barbaaduudha maallaqa baay'ee jijjiiruu yoo ta'e bakka manamaa ta'e qofaa fayyadamuu fi lakkoofsa dhuunfaa keenya kennuu dhabuun nageenya maallaqa keenyaaf baay'ee kan barbaachisuudha.

kaffaltii bilbila harkaa fayyadamuun aappii baankii yookiin mala-kafaltii bilbila harkaa biroo fayyadamuun kafaltii keenya battalumatti raawwachuun mijaa'ina olaanaa argachuuf nu fayada

aappii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu heraga keessan to'achuu maallaqa dabarsuu biilii kaffaluu seenaa herega keessan ilaaluu fi tajaajilota baankii biroo argachuu dandeessu kun immoo baankii dhaquuf yeroo fi humna sinii qusachiis akkasumas tajaajilota baankii saffisaa fii mijataa ta'e argachuuf isin gargaara

gatii madaalawaa argachuu ilaaluun gurgurtoota hedduu wal bira qabuu fi dhiheessii adda-addaa ilaaluun qulqullinna isaa madaalawaa ta'e bittaa keenyaaf mijataa taasisuun baay'ee baay'ee barbaachisaa dha.

bishaan ibsaa fi bilbila fayyadamuu tajaajilota kanaaf yeroo hundaa kafaltii keenya raawwachuun isaanis haala gaariin hojiirra oluu isaanii to''achuun jireenya keenyaaf murteessaa dha

maallaqa xiqqoo investi gochuudhaan jalqabe boondiiwwan investimentii amanamaa ta'anis maallaqa dhabnuuf of qopheessun yookain maallaqanu irraa dhabamuu hin qabne investi gochuu dhabuun nu barbaachisa

kiyoozin maallaqaa kun akkaataa tajaajilasaa yeroo yeroon haaromsuu qaba teknolojii haraafii nageenya cimaa galchuun fayyadamtootaaf ofeeggannaa cimaa kennuutu irraa eggama

Mana jireenyaa sirriitti yeroo hundaa kunuunsa barbaachisu gochuun miidhama iyyoo uumame battalumatti suphuun yeroo dheeraaf akka nu tajaajilu gochuuf ga'een keenya dirqama hojii irra oluu qaba.

jidduu galoonni gabaa meeshaalee adda addaa kan of keessaa qabanii dha meeshaalee dhuunfaa, meeshaalee mana, uffataa fi kanneen biroo bakka tokkotti filachuun bittaa keenyaaf mijataa ta'ee fi filannoo ballaa akka qabaanu taasisa

Meeshaa barbaaddee daftee argachuu irratti qinxaaboowwan garagaraa keessa deemu meeshaa barbaannu battalumatti argachuu fi yeroo keenya gabaa irratti dabarsinu qusachuuf humna guddaa qabu.

Naannoo manni jireenyaa jiru nageenya qabaa tajajillii ummataa mannin barnootaa hospitaalaa fi nageenya naannoo isaa qorachuun jireenya maatii keenyaaf mijetaa akka ta'u mirkaneeffachuun murteessaa dha.

kafaltii biilota garagaraa kan akka bishaan elektiriikii intorneetii fi tajaajilota biroo heddu battalumatti raawwachuu kan dandeessisu kunis yeroo baay'ee qusachuuf nu gargaara

appii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu heriga keessan too'achuu maallaqa dabarsuu biilii kaffaluu seenaa heriga keessan ilaaluu fi tajaajilota baankii biroo argachuu dandeessu kun immoo baankii dhaquuf yeroof humna isin qusachiis akkasumas tajaajila baankii saffisaafii mijataa ta'e argachuuf isin gargaara

rakkoo ummataa yeroo hundaa beekuu yoo bishaan ibsaa yookiin bilbilli dhaabate sababa isaa beekuun yeroo furmaata argatu beekuun karoora guyyaa keenya sirritti qabachuuf nu gargaara.

hojjatoota gabaa gaafadhu meeshaalee daddalaa fi akkamitti akka hojjataman gatii fi qulqullinna isaanii gadi fageenyaan gaafachuun ragaa sirrii ta'e harkatti akka argamu nu gargaara

Kaffaltii hoteelaa beekuu gatii halkan tokkoof baasii dabalataa fi akkaataa kafaltii isaa beekuun karoora maallaqaa cimaa qabaachuuf nu gargaara inni kun immoo baay'ee nu barbaachisa.

kafaltii dijitaalaa yeroo hundaa ni fooyya'a teknolojii haaraa galchuun tajaajila saffisaa kennuu fi nageenya saa cimsuun dhaabbatichi dirqamasa akkaba'u ni mirkaneessa

Aannan jireenya keenya cimsa fayyaa jabinaa fi dandeettii keenya cimsuuf humna guddaa waan qabuuf aannan qulqulluu qofa dhuguu fi fayyaa keenya eeguun baayyee barbaachisaadha.

Maallaqa ergituu fi qeebaltu ykn fudhattu yoo ta'e ergamni kun yeroo gabaabaa keessatti lakkoofsa bilbilaa qofa fayyadamuun raawwatama kunis daldala keenyaaf dhimma dhuunfaa keenyaaf mijataa ta'eera.

kallattii gurgurtaa meeshaa laaluun gurgurtoonni amanamaa ta'an ragaa sirrii ta'e kennanii fi kanneen meeshaalee qulqullinna olaanaa qaban qofa filachuun maallaqa keessa sirriitti hojiirra oolchuuf gargaara.

meeshaan kee yeroo dheeraaf ni tajaajila? oomisha gaarii irraa hojjetamuu fi akka akkaataa to'annoo sirriin eeggamuu isaa mirkaneeffachuun yeroo dheeraaf tajaajiluu danda'uu isaanii beekuun barbaachisaadha.

yeroo maallaqa qusachuu barbaanne bilbila harka keenya irra jiru fayyadamuun dhakkoofsa keenya sirritti galchuun kiyoozii maallaqa sana keessatti gafaltii keenya battalumatti raawwachuun ini danda'am

meeshaalee adda addaa gabaadhaa bitaa nyaata meeshaalee manaa eleektirooniksii fi kanneen biroo gatii madaalawaa taheen argachuun baajeeta keenya sirritti hojiirra olchuuf nu gargaaraa jiru

gatii fi qulqullinna ol bira qabi meeshaalee tokkoof gatii gad aanaa ta'e filachuun garuu qulqullinn isaa akkain irdhanne mirkaneeffachuun bittaa keenyaaf murtoo sirrei ta'e gochuuf nu gargaara

seerota daldala alaa sirritti beeku seera biyya keenyaaf biyya itti daldalluu qorachuun heyyama barbaachisu argachuuf dookumentoota seeraa guutuu gochuun rakkoo seeraa irra nu baraara

Gabaa keessatti kafaltii sirritti beeki. Kafaltii maallaqaa harkaa, kaardii baankii yookiin kafaltii dijitaalaa fayyadamuu fi komunikeeshinii hin barbaachifne irraa of qusachuun maallaqa keenya eeguuf nu gargaara.

Maallaqa lakkaa'uu barachuu yeroo kafaltii raawwannu yookiin maallaqaa fudhannu qeeballu laqkoofsa sirrii ta'e mirkaneeffachuun dhabama maallaqaa irraa of qusachuuf nu fayyada.

kafaltii diijitaalaa fayyadamu aappiiwwan baankii bilbila harkaa yookiin mala kafaltii diijitaalaa biroof fayyadamuun kafaltii keenya battalumatti raawwachuun dhiphina yeroo irraa of qusachuuf nu gargaara

kafaltiin maallaqaa salphaadha kafaltii bilbilaa kaardii baankii yookin sirna kafaltii biroo hin barbaachisu battalumatti maallaqa kennuun dhiphinna teknolojii irraa of qusachuuf nu gargaara

aappii baankii fayyadamu maallaqa keenya to'achuun kaffaltii raawwachuun maallaqa eegsisuu fi geejibuun jireenya maallaqa keenyaa sirritti hojiirra olchuuf humna guddaa qaba

Baajata keenya sirriitti too'achuun baasii dhiheessii ummata keenyaaf baajata sirrii baasuun kaffaltii keenya yeroon raawwachuu fi maallaqa keenya akka hin daballe too'achuuf nu barbaachisa.

aannan manatti fudhachuu bitta aannanii sirritti raawwachuun mana keenyatti gejjiba miidhama hin qabne fiduu fi qulqullinnaan eeguun yeroo dheeraaf akka nu tajaajilu kan taasisuudha

Akkaataa geejjibaa isaa beekuun meeshaa sanaa bakka jiruu hanga mana keenyatti nageenyaa fi yeroo gaariin ga'uu isaa akkasumas baasii geejjibaa waliin jiru qorachuun karoora guutuu qabaachuuf nu gargaara.

boondiwwani hubachuu faayidaan waggaa waggaatti argamu hagama akka ta'e akkamitti aka kaffalamuuf yeroo kafaltiisa beekuun galii keenya sirritti too'achuuf nu fayyada

Duraan dursinee lafa qurachuu qabna dokumentoota seeraa isa hayyama ijaarsaa fi daangaa isaa sirritti beekun rakkoo seeraa gara fuulduraa irraa of qusachuuf nu gargaara.

meeshaa baay'ii addaa filachuu haala mana keenyaaf fedhii dhuunfaa keenya waliin kan walsimu bocaa fi haalluu addaa qabu filachuun bittaa keenya guutumaan guututti kannatti tole akka ta'u taasisa

tajaajila baankii adda addaa ilaaluudha qabna liqii qusannoo inshuraansii fi tajaajilota biroo baankii fi waldaan hojii gamtaa kennan qorachuun fedhii keenya guutuuf nu gargra.

Kaffaltiin diijitaalaa bittaa keenya kan salphisuudha. Kaffaltii battalumatti raawwachuun yeroo qusachuu fi mijaa'inna argachuuf bittaa keenya guutumaan guututti kannatti tole kan akka ta'u taasisa.

waldaan hojii gamtaa faayidaa guddaa qaba faayidaan qusannoo ia irraa argamu olaanaa ta'u liqiin gatii faayidaa gadi aanaa ta'e qabaachuu fi himaannaan miseensota cimaa ta'u isa beekuu ini barabaa

Maallaqni yeroo baay'ee ni bada maallaqa harka baayee baadhachuu yookin bakka amanamaa hin taane keessa kaawwachuu yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti dhabamu dandaa kanaaf of eeggannoo cimaa godhu.

tajaajillii ummata yeroo hundaaa fooyya'uu qaba teknolojii haaraa argachuun tajaajila saffisa kennuu fi qulqullilna isaa eeguun dhaabbatichi dirqama isaa ba'u isaa kan mirkaneessuudha

maallaqaa namoota harka qalleeyyii laachu kanneen kun jireenya harka qalleeyyii jijjiiruuf dhaabbata girgaarsaa waliin hojjachuun yookaan karaa mana kristaanaa qofaan laachuun galma barbaachi isaa kanarra akka ga'u mirkaneeffachu

Hojjattoota kaffaltii gaafachuu rakkoon yoo umamme yokiin gaafii yoo qaban hojjetoota dhaabbata irra deebii sirrii argachuun furmaata yeroo gabaabaa keessatti argachuuf kan nu fayyadu fi baay'ee barbaachisaa dha.

annan fayyaa keenyaaf baay'ee murteessaadha viitaaminisaa kaalsheemii fi oomishaalee barbaachisu biroo waan qabuuf fayyaalafi ilkaanii fi qaama keenya guutuu cimsuuf humna guddaa qaba.

annan baay'ee adda bita fedhii maatii keenyaaf fayyaa keenya madaaluun annan dhangala'aa damma qabuuf kanneen biroo filachuun jireenya keenya haaraa taasisuu in dandeessisa

baankii iyookiin waldaa amanamaa filachuu nu barbaachisa kanneen ragaa cimaa qaban kanneen tajaajila gaarii kennan qofa filachuun mallaqa keenya dhabuuirraa of kusachuu fi faayidaa argachuuf nu gargaara

aappii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu herraga keessan to'achuu maallaqa dabarsuu biilii kaffaluu seenaa herrega keessanii ilaaluu fi tajaajilota baankii biroo argachuu dandeessu. Kun immoo baankii dhaquuf yeroofi humnaa isinin qusachiisa.

meeshaalee haaraa beekuun barbaachisaadha teknolojii fi omishaalee haaraa gabaarratti argaman hordofuun jireenya keenya haaraa taasisuu fi dandeettii keenyaa cimsuuf nu fayyada

dhi'eessiin ummata sirnaan hojjataa rakkoo yoo uumame battalumatti beeksisuun dhaabbatichi yeroo gabaabaa keessatti furmaata akka kennuuf hordofuun tajaajila keenya akka hin dhaabanne taasisa

Maallaqa harkaa irratti amanamaa ta'u maallaqa harkaa dhuunfaa keenya eeguun nama biratti kennu dhabuun yeroo kafaltii raawwannu amanamummaa qabaachuun jireenya maallaqaa keenyaf barbaada.

qabeenyi lafaa investimentii gaarii dha gatiin lafaa yeroo hundaa ol ka'uu yeroo dheeraaf faayidaa guddaa argachuu fi qabeenyi dhuunfaa keenya cimsuuf humna guddaa kan qabu fi

qinxaaboowwan dhuunfaa fi warri daldalaa qinxaaboowwan dhuunfaa fedhii keenya guutuuf warri daldalaa immoo meeshaalee hojii keenyaaf barbaachisan argachuuf nu gargaaru nu fayyadu

aappii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu hereega keessan to'achuu maallaqa dabarsuu biilii kanfaaluu seenaa hireegaa keessan ilaaluu fi tajaajiloota baankii biroo argachuu dandeessu kun immoo baankii dhaquuf yeroof humnaa isiin qusachiisa

meeshaalee keenya yeroo hundaa ilaalu dhiheessii adda addaa gurgurtaa guddaa fi sagantaa gabaa irratti argamu hordofuun yeroo mijataa ta'itti bidtaa keenya raawwachou fi faayidaa argachuuf nu gargaaru.

Sirna boondiiwwanii barachuu akkamitti akka hojjetan seerotaa fi mala investimentiiisaa hubachuun gorsaa ogeessaa gaafachuun mallaqa keenya osoon dhabin investii gochuuf nu fayyada.

baajeta keenya sirriiti to'achuun galii fi baasii keenya beekuun maallaqa qusachuu fi investi gochuuf karoora maallaqaa cimaa qabaachuun jireenya keenyaaf murteessaa dha ni fayyada

Baankiin yeroo hundaa fooyya'aatii adeema. Teknolojii haaraa galchuun tajaajila saffisaa kennuu fi nageenyasaa cimsuun dhaabbatichi dirqama isaa kan ba'u ta'uu mirkaneessa.

aappii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu heraga keessan to'achuu maallaqa dabarsuu biilii kaffaluu seenaa heraga keessan ilaaluu fi tajaajilota baankii biroo argachuu dandeessu kun immoo baankii dhaquuf yeroo fi humna isin qusachiisa akkasumas tajaajilota baankii saffisaafii mijataa ta'in argachuuf isin gargaara

meeshaalee baa'ee addaa filadhu haala mana keessanii fi fedhii dhunfaa keessanii kan ta'u bocaa fi haaluu addaa qabu filachuun mana keessan akka dhuunfaatti beekkamaa akka ta'u taasisuu irra darbee in bareechisa

mana kristaanaa walitti qabama maallaqaa giggeessa kunis lakkoofsa maallaqaa sirrii qabaachuun ragaa seera guutuu taasisun qaama to'atoo fi miseensaaf ibsuu qaba gocha amanamummaa olaanaa ta'een hojjechuutu irraa eegama

Hoteelonni ragaa gaarii qabaachuu qabu. Ragaa namoota biroo fi qaama too'atuun deeggaraman qofa filachuun boqonnaa keenyaaf amanamummaa olaanaa argachuuf nu gargaara.

kaffaltii diijitaalaa yeroo hundaa barbaachisa. yeroo hundaa kaffaltii raawwachuuf maallaqa keenya too'achuuf mala kafaltii diijitaalaa fayyadamuun jireenya keenyaaf murteessaadha.

biiroo daldala hojjattoota barbaachisa kan dandiittii daldala alaa qaban seeraa fi hafaan adda addaa biikan filachuun biiroon keenya sirnaan akka hojjetuuf ramiddiisirrii gochuun barbaachisaa dha kunis faayidaa qaba

lakkoofsa dhuunfaa sirritti eeguu atm paaswoord yookiin lakkofsa icciitii koodii dhuunfaa keenya nama biraatti kennuu dhabuun naganya maallaqa keenyaaf odieeffannoo dhuunfaa keenya argachuu murteessa

Inshuraansiin sirnaan hojirra oolaa seerotaa fi mala inshuraansii isaa hubachuun yeroo hundaa kafaltii keenya raawwachuun tajaajillii inshuraansii yeroo hundaa akka nu tajaajilu mirkaneessuu keessatti ga'e guddaa kan taphatuudha.

Lafa yookiin mana jireenyaa bituu haala maallaqa keenya fedhii maatii keenyaa fi kaayyoo investimentii keenyaa madaaluun murtoo sirrii ta'e gochuuf qurannoo guddaa gochuutu nu barbaachisa.

ragaa meeshaalei addaaddaa ilaaluun meeshaan sun akkaata hojii isaa oomishni isaa fi yeroo tajaajila isaa beekuun yeroo bitaa keenyatti murtoo sirrii akka goone nu gargaara

quur jiddu galichi bal'aa fi qulqulluu ta'u qaba qulqullinni naannoo teessoo fi meeshaalee isaa isa irraa eeggamu too'achuun yeroo gabaa keenyatti mijaa'inna argachuuf murteessaa dha inni kunis nu fayyada

Aappii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu hirreega keessan to'achuu, maallaqa dabarsuu, biilii kaffaluu, seenaa hirreega keessani ilaaluu fi tajaajilota baankii biroo argachuu dandeessu. kun immoo baankii dhaquuf yeroo fi humna isinii qusachiisa. Akkasumas tajaajilota baankii saffisaa fi mijataa ta'e argachuuf isin gargaara.

kafaltii ji'a ji'aan raawwachuun inshuraansiin keenyaa akka hin dhaabanne mirkaneeffachuuf yeroo kafaltii keenyaaf yeroo dabarsuu dhabuun tajaajillii inshuraansii yeroo hundaa akka nu tajaajilu taasisa

Boondiiwwan gadi fageeffama qaba gabaa qabeenyaa irraa boondiiwwan nageenyaa cimaa kan qabaniidha gatiin isaanii akkuma hin jijjiiramu kanaafuu investimentii xiqqoodhaaf mijataa kan ta'an.

dukkaanota aannan gurguran beekamaa qofa fayyadamuu kanneen ragaa cimaa qaban kanneen qulqullina aananii eegan qofa filachuun fayyaa keenyaaf amanamummaa olaanaa argachuuf nu gargaara

aappii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu herraga keessan to'achuu maallaqa dabarsuu biilii kaffaluu seenaa herraga keessan ilaaluu fi tajaajilota baankii biroo argachuu dandeessu kun immoo baankii dhaquu fi yeroo humnesin qusachiisa

Aappiin baankii hojii keenyaa salphisu irratti ga'ee guddaa qaba.

Rakkoo yoo uumame beeksisuu yeroo balaa dhukkubaa yookin miidhamni ga'e dhaabbata inshuraansitti battalumatti beeksisuun dOokumentoonni barbaachisan guutuu taasisuun gargaarsa yeroo gabaabaa keessatti argachuuf nu fayyada.

kennaan maallaqaa ulfaataa dha namoonni kennaa godhan haala hafuuraatiin akka cimaniif sababa kennaa sana fi faayidaa hojii hafuuraa isaa beekun ulfinaa fi nageenyaan dabarfamu qaba jedhen

Aannan yeroo hundaa barbaachisaa dha. Jireenya guyyaa guyyaa nyaata maatii keenyaa fi fayyaa keenyaf aannan yeroo hundaa waan barbaachisuuf dhiheessii isa to'achuun murteessaadha.

inshuraansiin dhageenya maallaqa keenyaa eega balaa dhukkubaa yookiin miidhama yoo uumame baasii hin barbaachifne irraan olchuuf maallaqa keenyaa gargaarsa argachuuf humna guddaa qaba

hojjattoota hoteelaa gaafadhu tajaajila adda addaa iddoo ilaaluu fi teessoomijataa gaafachuun yeroo boqonnaa keenyatti odeeffannoo barbaachisu guutuu harkatti argachuuf nu gargaara nu barbaachisa

akkaataa kafaltii fi yeroo isaa beeku kafaltii guutuu liqii yookiin ji'a ji'aan kaffaluu fi yeroo laficha yookiin manicha nu ga'u beekuun karoora maallaqaa cimaa qabaachuun baay'ee nu gargaara

Aappii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu hirreega keessan tu'achuu, maallaqa dabarsuu, biilii kaffaluu, seenaa hirreega keessan ilaalu fi tajaajiloota baankii biroo argachuu dandeessu. kuni immoo baankii dhaquuf yeroo fi humna isinii qusachiisa. akkasumas tajaajiloota baankii saffisaa fi mijataa ta'an argachuuf isin gargaara.

Gatii fi tajaajila isaa wal bira qabi gatii xiqqaa ta'e filachuun garuu qulqullinni tajaajila isaa akka hin hir'anne mirkaneeffachuun boqonnaa keenyaaf faayidaa guddaa argachuuf nu gargaara. Inni kunis gammachuu guddaa nuuf laata.

Hoteela bilisaan dhaqaa. Hoteellii yeroo hundaa tajaajila gaarii kennuu teessoo mijataa qabaachuu fi nageenya cimaa qabaachuu isaa mirkaneeffachuun yeroo hundaa daawwachuuf nu dandeessisa.

meeshaalee haaraa beekuun barbaachisaa dha. teknolojii fi oomishaalee haaraa gabaa irratti argaman hordoofuun jireenya keenya haaraa taasisuu fi dandeetii keenya cimsuuf nu gargaara inni kun baay'ee nu fayyada.

Hojjatoota dhi'eessii gaafachuu rakkoo yoo uumame yookiin gaaffii yoo qabaanne hojjatoota dhaabbata irra deebii sirrii argachuun formaata yeroo gabaabaa keessatti argachuuf nu garqaara.

Kaffaltii ji'a ji'aan raawwachuu lakkoofsa keenyasauritti beekuun yeroo kafaltii keenyaaf yeroo dabarsuu dhabuun tajaajillikeenyaa akka hin dhaabbanne mirkaneeffachuuf nu gargaara nu fayyada.

jidduu galichi nageenya jimaa qama'a eegumsa bakkasaa iddoo konkolaataa dhaabanii fi nageenya dhuunfaa keenyaa eeguun yeroo gabaa keenyatti dhiphina irraa tokko malee fayyadamne akka deemnu taasisa

aapii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu heraaga keessan too'achuu maallaqa dabarsuu biilii kaffaluu seenaa hereega keessan ilaaluu fi tajaajilotaa baankii biroo argaachuu dandeessu kun immoo baankii dhaquuf yeroo fi humnaa sinii qusaachiisa akkasumaas tajaajiltoota baankii saffisaafi mijaata ergachuuf isin gargaara

kafaltiin dijitaalaa biyya keenya faayidaa qaba diinagdee biyyaa cimsuun odeeffannoo sirri maallaqaa argachuuf guchaalee seera alaa ta'an to'achuuf humna guddaa kan qabuudha

sa'aatii cheek iinii fi cheek aawtii beekuudha. yeroo hundaa hoteela buuk goonu yookin dhaqnu sa'aatii seensaa fi ba'iinsa sirritti beekuun dhiphinna yeroo irraa of qusachuuf nu fayyada.

Gatii fi yeroo boondiiwwanii beekuun, gatii bittaa isaa, faayidaa (dhala) waggaa waggaatti argamuu fi yeroo boondichi xumuramu sirriitti beekuun, karoora maallaqaa cimaa qabaachuuf nu fayyada.

maallaqa sababa kanaan akka hin dhabne kennaa gochuun barbaachisaa ta'us maallaqa dhuunfaa keenyaa fi maatii keenyaaf barbaachisu dhiisne kennaa sana dandeettii keenyaan ala gochuun dhiibbaa'innin irraan ga'u hubachuu qabna

ji'a ji'aan galtee keenya yookiin inkaam hordofuun akkaataa baasii keenyaa fi maallaqa qusannaatti sirreeffama gochuun kaayyoo maallaqa keenya galmaan ga'uuf nu gargaaruuf ragaa nuu kenna

dhi'eessiin uummataa nageenya eega sirnii elektirikii bishaanii fi bilbila nageenya keenyaaf rakkoo akka hin uumne mirkaneeffachuun kunuunsa barbaachisu gochuun nu barbaachisa.

qabeenyi lafaa ragaa seeraa qabaa abbummaa isaa hayyama mootummaa fi kanneen biroo guutuu taasisuun investimentiin keenya nageenyaa ka qabaatu mirkaneeffachuun baay'ee barbaachisaadhu

Jidduugala gabaa bilisaan dhaquu iddoo kejjimni salphaa ta'e kan dhi'oo fi yeroo hundaa daawwachuuf nu dandeessisu filachuun jireenya kenya mijata ta'ee akka nu gargaaru nu fayyada.

kaampaanii inshuraansii beekamaa filachuu kanneen ragaa cimaa qaban kanneen tajaajila gaarii kennan qofa filachuun yeroon rakkoon uumame gargaarsa sirrii argachuuf nu fayyadu

akkasumas suuqilee gara garaa ilaalunbarbaachisaadha dhiyessii adda addaa gurgurtaa guddaa fi tajaajila suuqilee garagaraa ilaaluun yeroo mijataa ta'etti bittaa keenya raawwachuuf faayidaa argachuuf nu gargaara.

dookumentoroonni daldalaa guutuu ta'uu qabu rogaa meeshaalii gurguramu yookin bitannu hayyama oomishtootaa fi kafaltii gibiraa guutuu taasisuun daldalakeenya seera-qabeessa taasisu irratti xiyyeeffachuu qabe

aappii baankii fayyidamuu yeroo fi bakkakamittu herga keessan to'achuu maallaqa dabarsuu biilii kaffaluu seenaa heerega keessan ilaalu fi tajaajilota baankii biroo argachuu dandeessu .kun immoo baankii dhaquuf yeroo fi humna isini qusachiisa. akkasumas tajaajilota baankii saffisaa fi mijataa ta'e argachuuf isin gargara.

Inshuraansiin rakkoon yoo uumame nu gargaara balaa dhukkuba yookiin miidhama yoo uumame dhaabbata inshuraansii itti beeksisun mallaqa barbaachisu argachuuf rakkoo keenya salphisuuf baay'ee nu gargaara.

duraan dursee bakka gabaa ilaali iddoo nagayenya qabu kan qulqullilla isaa eeganii fi teessoo mijataa qaban filachuun bittaa keenyaaf mijataa ta'e akka ta'u mirkaneeffachuu qabna kun immoo nu fayyada

Maallaqa harkaa xiqqaa qofa qabaadhu. Bittaa xixiqqoo yookin tajaajila yeroo gabaabaaf barbaachisuuf qofa maallaqa harka qabaachuun nageenya keenyaaf maallaqa keenya eeguuf nu gargaara.

gatii annani wal bara qabu gatii aannan dukkaanota garagaraa ilaaluun gatii madaalawaa ta'e filachuun baajeta keenya sirriitti hujirra olchuuf nu fayyada

Tajaajiloota hoteelota gaarii qofa hojjattoonni kabajaa fi jaalalaan tajaajiluu yeroo gaaffii gaaffannu deebii sirrii kennuu fi dhiheessii saffisaa kennu isaanii isaan irraa eegama.

hojjatoota qabeenya lafaa gaafachuunis nu barbaachisa dokumeentiroota seeraa gatii fi naannoo isaa gadi fageenyaan erga gaaffanne murtoo sirrii ta'e gochuuf ragaa amanamaa harkatti argachuuf nu gargaara

maallaqa kan kee daftee ergita yeroo hundaa maallaqa nama biraatti yookin dhaabbatatti ergisuu barbaadu kafaltii dijitaala fayyadamuun yeroo gababaa keessatti raawwachuuf si gargaara

maallaqaa osoo hin jijjiirin beekumsa argachuu gabaa jijjiirraa maallaqaa yeroo mijataa ta'ee fi gorsa ogeessaa gaafachuun osoo maallaqa keenya hin jijjiirin ragaa barbaachisaa ta'e guutuu argachuu

Kafaltiin dijitaalaa yeroo qusata kafaltii battalumatti raawwachuun suqilee gurguddoo yookn intarneeti irratti fayyadamuun dhibinnaa kafaltii irraa of qusachuuf mijaa'inaa argachuuf nu gargaara.

mana bitaa yookiin ijaaruu haala maallaqa keenyaa fi fedhii dhuunfaa keenyaa madaaluun mana ijaaruu yookiin bituu mana xumurame filachuun karoora keenya galmaan ga'uuf kannu gargaaruudha

namoota gargaaruun hojii mana kiristaanaatti gargaarsa maallaqaa qofa osoon hin taane gargaarsaa hawaasaa fi hafuuraa kennuun jireenya namoota rakkatan foyyessuun baajeta adda baasuun hojjetama

Maallaqni harkaa bittaa xiqqaadhaaf gaariidha bittaa guyyaa guyyaa tajaajila salphaa yookin suuqilee xiqqoo keessatti kafaltii maallaqaa harkaa fayyadamuun yeroo keenya nuuf qusachiisa.

Hojjattoota dukkaanaa gaafachuu annan isa haaraa ta'e gatiisaa fi akkaata eegumsa isa gadi fageenyaan gaafachuun murtoo sirrii ta'e gochuuf nu gargaara.

Maallaqni sirritti hojiirra ni oolaa gaafii jedhuuf waldaan kiristaanaa akkaataagalii fi baasii ishee seeraan qabatte tajaajila barbaachisaa ta'e qofaaf akka fayyadamtuuf amanamummaa hordofuu fi gaafii gaafachuun mirkaneeffachuu ni barbaachisa.

teessoon yookn sireen fooyya'aa jira boqonnaa gaarii ta'e kennu fayyaa keenya eeguu fi haala manaa keenyas akka haaroonfamu gochuun jireenya mana keessaa keenya ni fooyyasa

liqi'i baankii irraa fudhachuu ni danda'ama kaayyoo barbaachisuu fi liqii fudhachuun gatii faayidaa yookiihin dhala isa yeroo kafaltii fi seera liqii sirritti beekuun liphinna maallaqaa irraa of qusachuuf nu garga

mana jireenyaa kireeffachuu yookiin bitachuu haala maallaqa keenyaa fi yeroo lafa sana irratti jiraachuu barbaannu madaaluun akkaataa seera isaa beekuun filannoo sirrii taasifna

Yeroo hundaa hoteela amanamaa filachuu kanneen ragaa cimaa qaban kanneen tajaajila gaarii kennan qofa filachuun boqonnaa keenyaaf mijataa ta'ee fi amanamummaa qabu akka ta'u mirkaneessa in kun nu fayyada.

Qorannoo gabaa alaa gaggeessuu oomishni keenya maaliif akka barbaadamu gatiin isaa akka mixxaqkamurtaa'u akkasumas nageenyaa fi to'annoo seeraa isa sirritti beekuun dallala keenya milkeessuuf gargaara.

hoteelli qulqullinna cimaa qabaa qulqullinni kutaa nyaataa fi naannoo isa yeroo hundaa eeggamu isa too'achuun fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaa dha akkasumas murteessaadha

Aappii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu herraga keessan to'achuu maallaqa dabarsuu biilii kaffaluu seenaa heraga keessan ilaaluu fi tajaajilota baankii biroo argachuu dandeessu kun immoo baankii dhaquuf yeroof umna si nii qusachiisa akkasamas tajaajiloota baankii saffisaa fi mijasa ta' argachuuf isin gargaara

waldaan hojii gamtaa investimentii cimaa kan qabu dha maallaqa miseensota walitti qabuun liqii barbaachisu kennuu fi investimentii addaaddaa irratti hojjechuun faayidaa guddaa miseensotaaf argamtusa

yaada beekamaa irratti hojjadhu ogeessota ddiinagdee gursitoota investimentii irra odeeffannoofi gorsa fudhachuun murtoo keenya sirritti hojiirra akka orshinuuf nu fayyadu

boondiiwwan qarshii dabalu yeroo hundaa boondii walltti investmentii gochuun faayidaa waggaa waggatti argamurraa maallaqa keenya dabaluun jireenya maallaqa keenya gara fuul duratti fooyyessuuf nu fayyada

Gabaan yeroo hundaa ni socho'a dhiheessii haaraa gurgurtaa guddaa fi jijjiirama gatii hordofuun yeroo mijataa ta'etti bittaa keenya raawachuu fi faayidaa argachuuf nu gargaara.

Boondiiwwan investimentii amanamummaa qabu mootummaa yookiin dhaabilee gurguddoo irraa bitamuu kan danda'aniidha waallaqa keenya dhageenya qabuun investigochuu fi faayidaa waggaa waggatti argachuuf kannu dandeesssaniidha.

aappii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu hirreega keessan to'achuu, maallaqa dabarsuu, biilii kaffaluu, seenaa hirreega keessan ilaaluu fi tajaajiloota baankii biroo argachuu dandeessu. kun immoo baankii dhaquuf yeroo fi humna isinii qusachiisa. akkasumas tajaajiloota baankii saffisaa fi mijataa ta'e argachuuf isin gargaara.

Hoteela bilisaan buuk gochuu karaa intarneet yookiin bilbilaan duraan dursee buuggochuun yeroo gejjiba keenyaatti dhiphina iddoo dhabuu irraa of qosachuu fi mijaa'ina argachuuf nu gargaara.

dukkaanota aannan gurguran ilaaluu kanneen aannan haara qulqullinnaa fi tajaajila gaarii kennan qofa ilaallee filachuun yeroo hundaa annan gaarii argachuuf nu garga

aannan yeroo yeroon ji'a-ji'an ni jijjiirama gatii qulqullinnii fi dhiheessiin annanii yeroo yeroon jijjiiramuu isaa hordofuun yeroo mijataa ta'etti bittaa keenya raawwachuuf nu garga

suuqilee gurgurtaa guddaa daawwadhu iddoowwan dhiheessii meeshaalii adda-addaa qaban kanneen gurgurtaa guddaa gaggeessaniif ragaa amanamaa qaban filachuun filannoo bardhaa argachuuf nu gargaara kunis baa'ee nu fayyada

lakkoofsi icciitii dhuunfaa yookin piin keessan baay'ee barbaachisaadha nageenya maallaqaa keenyaaf lakkoofsa nama biraa hinbeekneef jijjiirama ta'e yeroo yeroo jijjiiruun nageenya walii galaa keenya ini cimsa

Maallaqni yeroo hundaa barbaachisaa dha. Iddoowwan baay'een kafaltii maallaqaa harka qofa fudhatu kanaafu maallaqa xiqqoo harkatti qabachuun jireenya keenya guyyaa guyyaa salphisuuf baayyee nu barbaachisa.

baankii fi waldaan hojii gamtaa jireenya keenya kan jijjiiruudha tajaajilota maallaqaa isaan kennan fayyadamuun baajata keenya too, achuunii fi investimentii gochuun jireenya maallaqaa keenya gara fuul duratti fooyyessuuf bu'uura cimaanuufe

Gatii fi naannoo isaa wal bira qabu gatii lafaa yookiin mana jireenya iddoo adda addaa ilaaluun naannoo nageenyaa qabu kan tajaajila ummataa dhihoo qabu filachuun baay'ee murteessadha.

Meeshaalee bittaa yeroo hundaa ilaaluu, dhiyesii adda addaa gurguttaa guddaa fi sagantaa qinxaaboo yookiin gabaa irratti argamu hordofuun yeroo mijataa ta'etti bittaa keenya raawwachuuf nugargaaruu keessatti ga'ee guddaa taphatu.

Aannan qulqulluu qofa bitaa aannan fayyaa keenyaaf gaarii ta'e kan oomisha sirrii irraa hojjetame fi qulqullina olaanaa qabu filachuun jireenya fayyaa akka qabaannuuf nu gargaaru.

hoteelota adda adda qoradhu gatii tajaajilaa fi ragaa namoota biroo ilaaluun haala baajataa keenyaa fi fedhii keenyaaf kan mijatu filachuun murtoo sirrii gochuuf nu gargaara

meeshaan tokko mana keef ni ta'a bucaa fi guddinna mana keessaa keenyaa madaaluun meeshaan sun akkaataa dirqamaatii fi miidhaginaatti mana keenyaaf mijaataa ta'uunsaa mirkaneeffachuun baayee barbaachisaadha

Inshuraansii fayya dabalataa fudhachuu inshuraansii mootummaa yookiin hojii irraa argannu irra dabalate tajaajila fayya baldhaa argachuuf baasii dabalataa irraa of qusachuuf inshuraansii dabalataa fudhachuu ni dandeeenya.

Hojjatoota gaafii gaafadhu, meeshaalee daldalaa fi akkamitti akka hojjetaman gatii fi qulqullinna isaanii gadi fageenyaan gaafachuun ragaa sirrii harkatti akka qabaannu nu gargaara.

qulqullinni meeshaa manaa baayee barbaachisaadha yeroo kana yeroo dheeraaf tajaajiru danda'uu fi oomisha sirrii ta'e irra hojjetamee qofa filachuun baasii dabalataa fi dhiphinna yeroo dheeraairraa of baraara

Aappi baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu herrega keessan to'achuu, maallaqa dabarsuu, biilii kaffaluu, seenaa herrega keessani ilaaluu fi tajaajiloota baankii biroo argachuu dandeessu. Kun immoo baankii dhaquuf yeroo fi humna isin qusachiisa akkasumas tajaajilota baankii saffisaa fi mijataa ta'e argachuuf isin gargaara.

Aappii baankii fayyadamuun yeroo fi bakka kamittuu herreega keessan to'achuu, maallaqa dabarsuu, biilii kaffaluu, seenaa hiraga keessan ilaalu fi tajaajiloota baankii biroo argachuu dandeessu. Kun immoo baankii dhaquuf yeroo fi humna siniif qusachiisa. Akkasumas tajaajiloota baankii saffisaa fi mijataa ta'an argachuuf isin gargaara.

qinxaaboowwan butikoota haaraa qabu uffata meeshaalii bareedinaa fi oomishaalee dhuunfaa addaa filachuun bittaa keenyaaf mijataa ta'e fi filannoo bal'aa akka qabaannu mutaasisoo keessatti ga'ee guddaa xabata

Kaffaltii dijitaalaa fayyadamuun kaardii baankii bilbila harkaa yookiin immoo mala kafaltii dijitaalaa biroo fayyadamuun kafaltii keenya battalumatti raawwachuun maallaqa harkatti baay'ee baadhachii dibaadhanni deemu irraa nu baraara.

Rakkoo yoo uummame beeksisuu yoo tajaajillii dhiheessii dhaabbate yookin rakkoo qabaate dhaabbata dhiheessii sanaaf batta lumatti beeksisuun yeroo gabaabaa keessatti furmaata argachuuf nu fayyada.

Inshuraansii maatii keenya eega maatii keenyaa f inshuraansii fayyaa inshuraansii jireenyaa fi kanneen biraa fudhachuun jireenya maatii keenya gara fuul duratti fooyyessuuf dhiphina irraa nu baraara kunis faayidaa nuuf qaba.

Dokumentaroonni seeraa guutuu gochuu abbummaa lafa haayyama ijaarsaa fi kafaltii gibiraa guutuu taasisuun investimentiin keenya seeraa qabeessa akka ta'e hojjetu mirkaneeffachuun baay'ee barbaachisa.

Maallaqa harkaa fayyadamuu ni dandeeyya kaffaltii battalumatti raawwachuun suuqilee xiqqoo keessatti yookin iddoowwan kafaltii dijitaala hin fudhanne keessatti mijata ta'uu isaa beekuun yeroo hundaa qabachuu qabna.

meeshaalee manaa yeroo dheeraani tajaajilu oomisha gaarii irraa hojjetamuu fi akkaata to'annoo sirriin eeggamu isaa mirkaneeffachuun yeroo dheeraaf tajaajilu danda'uu isaanii beekuun baay'ee barbaachisaadha kunis nu fayyada

kennaan yeroo hundaa ni barbaachisa waanuma nuti qabnu irraa qooduun yeroo hundaa fi haala seera-qabeessa ta'en kennaa keenya gochuun tajaajillii mana kiristaanaa dhaabbachuu malee itti fufuu isaa mirkaneessuu

boondiiwwan seera-qabeessa ta'u qabu dhaabbata seeraan hundaa irraa qofa kan bitaman dokumentoonni seera guutuu ta'uisa mirkaneeffachuun investimentii keeny seera qabeessa akka ta'u taasisa

warshaa meeshaa manaa beekamaa filadhu kanneen ragaacimaa qaban kan ujiifii qulqullinna isaaniitiihin beekaman filachuun investimentii keenya sirritti hujirra akka oolchinuu fi dhiphinna gara fuul dura akka hambifnuuf nu gargaara

tajaajila hoteelaa yeroo hundaa barbaachisaa dha yeroo baay'ee hoteela dhaquu fi maallaqa keenya too'achuun baajata keenya sirriitti hojirra oolchuuf nu fayyada

maallaqa biyya keenyaa garaalaatti jijjiiraa yeroo deemu yookiin daldalaalaaf maallaqa jijjiiru lakkoofsa keenyaa fi sirna kafaltii beekuun sirriitti hojii irra olchuu mirkaneeffachuu qabna

Hojjattoota baankii gaafachuu tajaajila adda addaa liqii fi qusannoo irratti gadi fageenyaan gaafachuun mortoo sirrii ta'e gochuuf ragaa amanamaa harkatti argachuuf baay'ee kan nu fayyadu.

Inshuraansii fi mana jireenya fudhachuu balaa ibiddaa bishaani yookiin badii biroo yoo kan uumamu ta'e mana keenya sulphuufi kanneen biroo barbaachisuuf maallaqa nuuf kennuuf inshuraansii sirrii filachuun barbaachisaadha.

qarshiin mana kiristaanaa gadi fageeffama akka mitti akka sassaabamu akka eeggamuu fi akka baafamu sirna to'annoo keessoo cimaa qabaachuuf hordooffi qaama to'atuun gaggeeffamu qaba

boondiiwwan yeroo hundaa fooyya'aa sagantaa boondiiwwani haaraa mootummaa yookiin dhaabbileerraa ba’u hordofuun investimentii keenya gara fuul duratti fooyyessuuf gahee guddaa xabatu

baankiin maallaqa keenya eegaa maallaqa dhuunfaa yookiin daddala keenya baankii keessatti qusachuun nageenya isaa eeguu fi faayidaa dabalataa argachuuf humna guddaa qaba

Tajaajilli bilbilaa saffisaa ta'uu qaba. Qunnamtii hawaasa hojii keenyaa fi odeeffannoo argachuuf tajaajilli intarneetii fi bilbilaa saffisaa fi guutuu ta'uusaa hordofuun in barbaachisa.

Bakka konkolaataa itti dhaabannu beekuun iddoo mijataa nageenya qabu kan hattuun hin jirree fi konkolaataa keenyaaf gaarii ta'e filachuun yeroo gabaa keenyatti dhiphinna konkolaataa irra of qusachuuf nu fayyada.